Salamu alaikum wa rahmatulah sunana Abubakar Sadik ni ina daga cikin masu aiki da awari component of linguistics to ina ƙoƙari in fasara me ke saka maza suke zama suke shan wahala a domin hauka. Maza suna shan wahalhalun hauka saboda abubuwa da dalilai da yawa na farko shi ne yawan shaye shaye da ya yi yawa a cikin al’umma tana kai da mutane da hauka. Na biyu kuma damuwowi na cikin gida weza yana da mata ko kuma ana buƙatar wasu abubuwa gurinsa baya iya samu ya biya wannan buƙata, to yawan wannan damuwowin suna kai shi ga ya samu matsala na damuwa har takai shi ga hauka, sai kuma matsala na soyayya da auratayya suma suna iya kaiwa ga an samu matsala na rashin daidaito tsakani. To, tana iya kaiwa ga hauka yakan kuma matsala wadda yake da damuwa na yaro kangararre shi ma tana iya kai shi ga matsala na hauka da yawan burace-burace na ɗan’Adam zai yi kaza, zai yi kaza ita ma tana kai shi ga hauka amma ya za a yi a ƙaurace wa wannan matsala da mutane suka fi samu kansu a ciki na ɗaya shi ne a rage yawan shaye- shaye kuma a dena sa damuwa a cikin zuciya kuma a yadda da imani da addini saboda komi in kai imani da addini komi zai zo maka a cikin sauƙi saboda za kana yawanyin addu’oi kuma su za su kawo maka sauƙi cikin lamuranka so wannan shi ne abu a taƙaice da yake damun maza suke kai wa ga hauka.